Oohi odo iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya nohayi kala momeya. Oohi ohadhi liwa. Ohadhi liwa nee ngele dha telekwa momeya, ngele dha kangwa nenge ngele dhili moondoha dhoohi. Okuna omaludhi ogendji goohi ngaashi omasipangela nookangulu. Oohi ohadhi vulu okutekulwa.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji ngaashi omasipangela, ookangulu, omakolofishi noshowo oohi dhefundja ndhoka hadhi adhika momadhiya nenge miipale ngele omvula ya loka. Oohi ohadhi vulu okuliwa momukalo ngoka dha telekwa momeya nenge dha kangwa. Aantu ohaya vulu wo okutekula oohi.

Ohauto osho osheenditho shimwe shoka hashi adhika moNamibia. Ohauto ohayi hingwa komuntu. Ohauto ohayi nwethwa omahooli, opo yi vule oku enda. Mohauto ohamu vulu oku enda aantu ye vulithe pugumwe.

Aantu ohaya longo iilonga yayooloka. Opu na aapangi mboka haya longo miipangelo okupanga aavu, opu na aalongi mboka haya longo oosikola, aalongi yoosikola oya yooloka , opu na aalongi sikola yoondondo oonshona po opu na aalongi sikola yoondondo oonene. Aalongi sikola ohaya longo aanona okulesha ,okushanga, okupopya noshowoo okupulakena.

Omeya olundji ohaga adhika momatale, momadhiya, momithima, osho wo gokefuta. Omeya gokefuta ihaga nuwa, go ihaga telekithwa, oshoka oge na oshimongwa. Mefuta omo mu na iinamwenyo ngaashi oombwa dhomomeya, oohi. Mefuta omu na wo oohi ndhoka oonene hadhi vulu okulya aantu.

Iinamwenyo yomokuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha lya Namibia. Iinamwenyo yomokuti ongaashi nee oondjamba, oonkoshi, oonduli, uumenye, oompo noshowo omatotongwe. Iinamwenyo mbika ohayi tekulwa kaantu mboka ya dheulwa okutekela iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika ihayi dhipagwa ku kehe omuntu to zi hoka.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga. Aantu ohaya kunu iimeno ya yooloka momapya gawo, osho wo moofaalama dhawo. Aantu ohaya kunu iimeno mbika momavi ngoka omawanawa ge na uuhoho wa gwana. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu mokutekelwa omeya, opo yi kale yi na omafo taga shena, nosho wo oongala tadhi shena, yo yi ka ze iiyimati iiwanawa nokulya.

Ooyi oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nohayi adhika momeya. Oohi ohadhi kuthwa mo momeya kaakwati yoohi. Otuna omaludhi ogendji goohi ngaashi omasipangela, ookangulu noshowo oohi dhomefundja dhoka hadhi ya nomvula. Oohi ohadhi vulu okuliwa uuna dha telekwa momeya, dha kangwa nenge dhili mondooha yohi.

Oondjuhwa odho iimuna yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa unene ohadhi li iilya. Oondjuhwa ohadhi nu omeya. Oondjuhwa odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa. Ondjuhwa ondumentu ohayi ithanwa ekondombolo.

Oohi odhili pamaludhi ogendji opuna omakolofishi, omaspangela , ookangulu noshowo oohi dhefundja ndhoka hadhi adhika momadhiya oshowo momalupale una omvula yaloka nawa. Oohi ohadhi vulu okuliwa dha telekwa momeya nenge dha kangwa.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga ohaya longo iilonga ya yooloka. Aantu mboka haya yuula oohi momeya ohayi ithanwa aayuli yoohi . Oohi ohadhi liwa momukalo gokutelekwa momeya nenge ngele dha kangwa.

Aawambo oyo aantu yamwe yomomihoko ndhoka hadhi adhika moNamibia. Aawambo ohaya dhike omagumbo gawo niiti nosho wo niihenguti. Momagumbo gAawambo ogendji ohamu adhika oondunda dhoomwiidhi. Moondunda moka omo nduno haya lala nenge haya pungula iinima yawo. Momagumbo gAawambo omu na wo omiti ngaashi: omiye, omilunga nosho wo oomwandi.

Iinamwenyo yomokuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha lyaNamibia. MEtosha omu na aantu mboka ya dheulilwa okutekula iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti oya yooloka. Opu na iinene po opu na iishona. Opu na iinamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi, po opu na mbyoka hayi li onyama. Iinamwenyo ayihe ohayi nu omeya.

Omahala gomanwino nenge goku lila. Momahala muka omuna aantu mboka haya longo mo mboka haya kwathele aalandi. Aantu ohaya yi komahala ngaka nookuume kawo opo ya ka tokithe etango, ye kiiyuvithe nawa yo yanwe noya lye pamwe nookuume kawo.

Oohotela odho ondunda dhoka hadhi lalwa kaatalelipo yiilongo nenge aantu ya ka talelapo koondolopa dhimwe. Mondunda dhoka ohamu adhika oombete dhoka hadhi lalwa kaatalelipo nohamu longo aantu mboka ha ya kwathele aatalelipo una ye yamo.

Etango ohali shi kuuzilo lyo tali ningine kuuninginino. Etango ngele lya piti otashi ti aantu naya penduke ya ka nyangadhale po shoka taya vulu okunyangadhala. Etango uuna lya ningine otashi ti uusiku we ya aantu naya ka lale.

Omahala gomanwino nenge gokulila. Omahala ngaka ohaga adhika unene moondoolopa. Momahala muka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya kwathele aalandi. Aantu ohaa yi komahala huka nookuume kawo, opo ya ka nwe pamwe, yo ya ka tokithe etango, yo ya ka tokithe etango.

Opuna iinamwenyo ya yooloka mboka hayi kala momeya ngaashi oohi, oombwa dhomeya, oongandu. Opuna wo omayoka gamwe haga kala momeya, omafuma nago gamwe ohaga Kala momeya.

Aantu oyo aashitwa ya Kalunga, Kalunga okwa shiti omukiintu nomulumentu. Aantu ohaya longitha omeya okunwa, okupa iinamwenyo yawo, oku telekitha nosho wo okwiiyogitha. Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi tekulwa megumbo, kaantu. Oondjuhwa dhoonkiintu ohadhi vala omayi ngoka haga liwa. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa woo.

Aawambo oyendji ohaya dhike omagumbo gawo niiti nenge niihenguti. Momagumbo gawo moka ohamu adhika oondunda dhoohozi moka omo ha ya telekele nenge ya pungulile mo iinima yawo. Momagumbo gawo oha mu adhika wo iigandhi mbyoka ha yi pungulilwa iilya.

Embakumbaku olyo osheenditho shimwe shomiiyenditho mbyoka hayi adhika moNamibia. Embakumbaku olina omagulu gane. Embakumbaku ohali hingwa komuntu. Embakumbaku olina iipululo mbyoka hayi pulula momapya nenge moofaalama. Opuna omambakumbaku gomaludhi ngaashi omambakumbaku gokupulula, omambakumbaku gokuteya, omambakumbaku gokukuna oshowo omambakumbaku gokuyungula.

Onduli oyo oshinanwenyo shono shomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha lyaNamibia. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo onde miinamwenyo ayihe. Onduli oyina omagulu gane. Onduli otayi nu omeya opuna omiti po opuna wo omamanya. Onduli ohayi vulu okuliwa.

MoNamibia omuna efuta ndoka lili kOmbaye ,koSwakopo oshowo koLindili omeya gefuta ihaga nuwa oshoka ogena oshimongwa mefuta ohamu adhika iinimwenyo ngaashi oohi ,oombwa dhomomeya nosho tuu mefuta omo wo hamu kala iiyenditho ngaashi oosikepa noombautu.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno, iiyimati noshowo iikwamboga momapya gawo oshowo moofaalama dhawo. Iimeno mbyoka hayi kunwa nosho wo iiyimati ongaashi omayapula, omamango, omabanana, omatama, oshowo oonyanga. Aantu mbaka ohaye yi landitha nduno, opo ya vule oku imonena mo iimaliwa yawo yomondjato.

Uudhila owo iinamwenyo mbyoka wuna omawawa, hawu tuka mombanda. Opuna woo uudhila mboka hawu vulu okutekulwa megumbo ngaashi oonguti nosho wo omahwiyu. Opuna wo uudhila womokuti ihaa wutekulwa kaantu. Onyama yo kakadhila, ohayi liwa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika meEtosha lyaNambia. Ondjamba oshinamwenyo oshinene shi vule iinamwenyo ayihe yomokuti. Ondjamba ohayi vulu okudhikula po omuti. Ondjamba ohayi vulu wo okudhipaga omuntu uuna ya geeyekwa.

Onduli osho oshinamwnyo shomokuti shoka hashi adhika mEtosha lyaNamibia ,onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde yivulithe iinamwenyo ayihe oonduli ohadhi nu omeya, oonduli ohadhi li omwiidhi.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo, mbyoka hayi tekulwa kaantu. Aantu ohaatekula oondjuhwa mokudhipa iilya dhi lye nosho woo omeya dhinwe. Onyama yondjuhwa oha yi liwa, oondjuhwa dhoonkintu odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa, omayi ohaga vulu woo okulandithwa, opuna ondjuhwa onkiintu nosho woo ondjuhwa ondumentu hakutiwa ekondombolo.

Omuntu oye oshishitwa shakalunga, tate Kalunga okwashiti aantu yeli yaali omulumentu nomukiintu .omiti odhaziza nawa molwaashoka dhamona oonte dhetango dhagwana noshowo omeya gagwana nawa .omiti uuna dhaziza nawa ohadhi gandja iimeno iiwaanawa .

Ohauto. Ohauto oyo osheenditho shimwe shomiiyenditho shoka shina omagulu gane. Ohauto ohayi hingwa komuntu. Ohauto ohayi vulu okutondoka oshinano oshile mesiku.

Opuna omaludhi gaali goondjuhwa, ekondombolo ndoka hali igi , ondjuhwa onkiintu ndjoka hayi vala omayi. Omayi ohaga liwa, ohaga vulu okuliwa gafulukithwa momeya nenge gakangwa nomagadhi, onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa woo

Aantu ohaya kunu iiyimati noshowo iikwamboga ya yooloka momapya gawo nenge moofaalama dhawo. Iiyimati niikwamboga mbika ongaashi nee iihakautu, omatama, oonyanga, omamengo noshowo omayapula. Iiyimati niikwamboga mbika aantu ohaya vulu oku yi landitha opo ya vule okwiimonena oshimaliwa shawo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomegumbo nenge shokofaalama shoka hashi tekulwa kaantu. Oondjuhwa ohadhi li unene iilya. Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa wo. Ondjuhwa ohayi lala koshikuku.

Etango ohali pitile kuuzilo lyo tali ningine kuuninginino. Etango ngele lya piti aantu ohaya penduka opo ya tsikile niilonga yawo yesiku.

Ondjamba oyi oshiyamakuti oshinene shoka hashi adhika meEtosha lya Namabia. Onyama yondjamba ohayi liwa. Oondjamba mo Namibia ihadhi dhipagwa owala. Omuntu oto vulu oku mangwa ngele oweyi dhipaga kaapuna uuthemba wa mwene go Shilongo.

Etango ohali piti kuuzilo, lyo tali ningine kuuninginino. Etango ngele olya piti otashiti aantu otaya penduka ya kalonge nosho wo okunyangadhala posha she siku. Etango ngele lya ningine otashiti aantu otaya lala opo ya vule oku fudha po.

Oholongo odjo yimwe yominamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika metosha lyaNamibia. Ooholongo ohadhi nu omeya, onyama yo oholongo ohayi liwa, ooholongo ihadhi dhipagwa komuntu kehe ina mona epitikilo. Ooholongo odhina omagulu geli gane.

Opuna omaludhi ogendji goohi, opuna oohi dhefundja ndhoka hadhi adhika momadhiya nenge momilonga ngele omvula yaloka, opuna oohi ndhoka hadhi kala mefuta. Oohi ohadhi liwa momukalo uuna dha telekwa momeya, dhakagwa nenge dhomo ndooha yohi. Oohi ohadhi vulu woo okulandithwa opo wiimonene oshimaliwa shoye.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga. Aantu ohaya longo iilonga yi ilile. Opu na aantu mboka haya longo moombelewa mboka haya kwathele aantu esiku nesiku. Opu na mboka haya longo momapya nomoofaalama mboka haya kunu iimeno nosho wo iiyimati. Opu na mboka haya longo mOmatosha okutonatela iinamwenyo.

Opuna aantu mboka haa mbaaka iikuki nenge oomboloto aantu mbaka oha yiilongo oku mbaaka moosikola nenge hayiilongele kuyoyene iikuki ohayi kala lomalwaalwa gayooloka osho woo muunene woo, opuna iikuki yomavalo osho woo iikuki yoohango.

Aantu ohaya kunu iimeno ya yooloka momagumbo gawo noshowo moofalama ohaya kunu iimeno pevi ewanawa ndyoka li na uuhoho uuwananwa. Iimeno ohayi tekelwa opo yi kale yi na omafo ga ziza nawa oshowo oonsheno dha yela nawa.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiiyenditho mbyoka hayi longithwa moNamibia. Otuna omambakumbaku ga yooloka ngaaashi omambakumbaku goku pulula ngoka gena omatemo ,omambakumbaku goku teya noshowo omambakumbaku gokuyungula. Omambakumbaku ohaga nwethwa omahooli na ohaga hingwa kaantu.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo moofaalama. Iimeno ohayi kunwa nduno mevi ndoka lyina uuhoho uuwaanawa. Iimeno ohayi kala ya ziza uuna ya tekelwa omeya gagwana nenge ya mona oonte dhetango dha gwana nawa. Uuna iimeno yina omafo ga ziza nawa ohayi ka gandja iiyimati iiwaanawa.

Onduli nongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha lyaNamibia. Onduli osho oshinamwemyo sha ndhindhilikwa shina othingo onde miinamwenyo ayihe yomokuti. Ongolo oyi na omayala omatokele noshowo omaludhe.

Aantu otaya yuula oohi momeya. Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya, nohayi kala momeya. Oohi dhika otadhi yuulwa mo momeya nonete kaayuli yoohi. Oohi ngele dha yuulwa mo momeya ohadhi vulu okulandithwa opo aantu ya mone oshimaliwa, nenge dhi telekwe aantu yalye.

Mo Namibia omuna omihoko dhayooloka ngaashi Aawambo , Aaherero, Aadamara noshowoo Aacaprivi. Omihoko kehe odhina omithigululwakalo dhawo dhayooloka Aantu ohaa zala iikutu yapamba omithigululwakalo dhawo yo ohaa longwa woo iidhana ndyoka yapamba omihoko dhawo noshowoo omithigululwakalo dhawo.

MoNamibia omuna aantu yomihoko dhayoloka no haya popi omalaka gayoloka ngaashi Aawambo, aaHerero, aaDamara, aaNama nosho tuu. Aantu mbaka ohaya zala nosho woo okwiihumbata shiikwatelela komihoko dhawo.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga. Tate Kalunga okwa shiti yeli aantu yaali, omulumentu, no mukiintu. Aantu ohaya longitha omeya okunwa, oku teleka, oku yoga iikutu yawo no ku iyoga ko malutu gayo.

Aantu oyo ashitwa yaKalunga mpoka pwashitwa omukintu nomulumentu, yo ohaya longo iilonga yili. Aantu oha ya longitha omeya oku teleka, oku yoga, oku tekela iimeno yawo oshowo oku pa iinamwenyo ya wo. Momeya omuna iinamwenyo mbyoka ha yi adhi kamo ngashi oohi, noshowo oongandu.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nohayi adhika momeya . Oohi ohadhi yulwamo momeya kaakwati yoohi. Oohi ohadhi landithwa opo aantu yamone iimaliwa. Oohi ohadhi liwa . Oohi ohadhi vulu okutelekwa momukalo gwoku kangwa nenge oku nenge okutelekwa momeya nenge mondooha yohi.

Ohauto oyo yimwe yomiiyenditho mbyoka hayi adhika moNamibia. Oohauto odhili omaludhi nomaludhi . Opuna oohauto oonene , po opuna uuhauto uushona. Yo ohayi hingwa komuntu. Ohayi vulu okulondeka aantu yapita puyaali . Odhi na woo omalwaala gayooloka. Ohadhi vulu okweenda iinano iile. Ohadhi nu omahooli.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya, hayi adhika momeya, nohayi kala momeya. Oohi ohadhi li iinamwenyo mbyoka hayi kala wo momeya. Oohi momeya ohadhi yulwa mo kaayuli yoohi. Oohi ohadhi vulu okulandithwa, omuntu opo wu imonene mo oshimaliwa shoye. Oohi ohadhi liwa momukalo uuna dha telekwa momeya nenge dha kangwa.

Opuna iinamwenyo oyindji yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu ngaashi oondjuhwa, uumbwa nuumbishi noshowo iingulu. Iingulu ohayi nu omeya, yo ohayi li iilya ya telekwa mbyoka hatu ithana onona. Onyama yoshingulu ohayi liwa. Oshingulu ohashi vulu oku landithwa po shina omwenyo, opo shi vule shika tekulwe komuntu gulwe, ngoye to mono iimaliwa yoye.

Aantu oyo aashitwa ya Kalunga. Tate Kalunga okwa shiti aantu ye li yaali ,omulumentu nomukiintu. Aantu ohaya longitha omeya oku telekitha , okunwa ,okwii yoga ,oku yoga iikutu yawo. Momeya ohamu adhika woo oohi nosho woo iinamwenyo oyindji yo momeya ngaashi oombwa dho momeya nosho woo oongandu.

Uudhila owo iinamwenyo mbyoka yi na omawawa nohayi tuka mombanda. Opuna omaludhi geli gaali guudhila, uudhila mboka hawu tekulwa megumbo kaantu ngaashi oonguti noshowo uudhila womokuti. Onyama yokadhila ohayi liwa. Uudhila owundji ohawu nu omeya.

Opuna omaludhi ogendji gomambakumbaku ngaashi omambakumbaku gokupulula ngoka gena omatemo, omambakumbaku gokukuna, omambakumbaku gokuyungula. Embakumbaku ohali nwethwa omahooli lyo ohali hingwa komuntu.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi adhika mefuta nenge momakungulukilo gomeya ngele omvula ya loka oyindji. Oohi odhi li pamaludhi ogendji ngaashi omasipaangela nookangulu. Dho ohadhi vulu okuliwa pamukalo gwoku dhi teleka momeya, nenge dha kangwa. Oohi ohadhi yulwa mo nee mefuta kaayuli yoohi.

Oohi. Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya nohayi kala momeya . Oohi momeya ohadhi yulwa mo kaayuli yoohi . Oohi odhili omaludhi oyendji ngaashi ookangulu, omasipaangela nosho tuu . Oohi ohadhi liwa dho ohadhi vulu oku landithilwa.

Oohi dhomomeya odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, nohayi lala momeya. Oohi dhomomeya ohadhi adhika komituntu dhomafuta, hadhi ya okukonga omutenya. Oohi dhomomeya ohadhi ende.

Oonduli odho iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha lyaNamibia. Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yi na oothingo oonde yi vule iinamwenyo iikwawo. Oonduli ohadhi nu omeya. Oonduli ohadhi li omwiidhi. Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yi na omagulu gane.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha, mEtosha omuna aantu mboka haya longo mo mboka yadhewulilwa okutekula iinamwenyo yomokuti. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene shomokuti sho oshanika oshiponga. Oshinamwenyo shika ohashi vulu okufukulamo omiti, oshinamwenyo shika ohashi vulu wo okudhipaga omuntu uuna shageyithwa.

Egumbo Egumbo ohali tungwa po komuntu nenge kaantu, uuna ya hala oku kala yena omalukalwa gawo. Egumbo ohali tungwa po niina ngaashi iipeleki, oondhopi, tali tulwa omiyelo noshowo omakende. Egumbo olya kondekelwa komiti, opo dhi e te ombepo ya yela nawa.

Aantu oyendji ohaya kunu iilya, omakunde, omapungu oshowo oofukwa momapya gawo. Iilya ohayi kunwa etahi tsuwa tamu zi uusila mboka hawu telekithwa oshimbombo, hawu ningithwa ontaku oshowo oshikwiila. Omakunde ohaga vulu okuningwa oshigali. Aantu ohaya li wo omboga.

Opuna iinamwenyo oyindji ndjoka hayi tekulwa noku edhililwa kaantu ngashi oongombe hoka ha gu zi omishila dhokuligolithwa mooohango, ha ku zi onyama oshowo omahini goku li wa.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka hayi adhika moshilongo shaNamibia. Opuna omaludhi ogendji gomambakumbaku ngaashi, embakumbaku lyokupulula, embakumbaku lyokuteya, embakumbaku lyokuyungula. Omambakumbaku ogena omagulu gane. Embakumbaku ohali hingwa komuntu lyo embakumbaku ohali nwethwa omahooli.

Oombaka odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu uunene tuu koofaalama. Onyama yombaka ohayi liwa. Oombaka ohadhi vulu oku landithwa inaadhi dhi pagwa, dhi vule oku ka tekulwa komuntu gumwe. Onyama yombaka ohayi vulu wo okulandithwa.

Ongombe osho oshimuna shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu ongombe ohayi gandja omahini ngoka haga liwa ,onyama yongombe nayo ohayi liwa woo kongombe wo ohaku zi omushila ngoka hagu longithwa okuligolithwa kaakulukadhi poohango oshipa shongombe nasho oshasimana oshipa oongombe ohadhi tulwa uupapa opo dhu ulike kutya odhaa lye .

Aantu ohaya kunu iiyimati oshowo iikwamboga ya yooloka momapya gawo oshowo moofaalama dhawo. Iiyimati niikwamboga mbyoka hayi kunwa ongaashi omayapula, omabanana, omamengo, omatama, oonyanga, noshowo uunawamundesha. Aantu ohaya vulu okulanditha iiyimati nenge iikwamboga mbika, opo ya vule okwiimonena iimaliwa yawo.

Ehala lyomaiyuvitho nawa osho wo omanwino, momahala muka omuna aantu mboka haya longo mo, mboka haya kwathele aalandi. Aantu oha yayi komahala ngaka opo ya kanwe omalovu gawo nenge ya ka kuthepo uuza. Aantu oha yayi nokuume yawo nenge yo yene. Momahala muka ohamu adhika omalovu osho wo iikulya.

Omahala gomanwino nosho wo goku lila, omahala ngaka ohaga adhika moondoolopa. Mo mahala muka omuna aantu haya longelemo mboka haya kwathele aalandi. Aantu ohaya yi komahala huka nookuume kawo ya ka tokithe etango, ya ka popye oohapu dhawo yo ye kiinyanyudhe.

Omandjembele ogeli pamaludhi geli gali, otuna omandjembele omazize boshowo omandjembele omatiligane. Eyapula, omayapula nago ogeli pomaludhi gali otuna omayalula omazizi noshowo omayapula omatiligane nomboloto. Omandjembele nomayapula ogo iimeno mbyoka hayi kunwa oshowo hayi liwa.

Aantu oyena iilonga ya yooloka opuna mboka haya tekula iinamwenyo po opuna mboka haa tonatele iimeno, oombaka odho iinamwenyo mbyoka yomegumbo hayi tekulwa kaantu ,ombaka ohayi liwa.

MoNamibia omu na aantu haa longo iilonga ya yooloka. Omu na aapangi mboka haa panga aavu miipangelo, mo omu na aalongi mboka haa longo oosikola. Aalongi ohaya longo aanona okulesha, okushanga, okupopya, osho wo okupulakena. Opu na aalongi yoondondo dhopevi, po opu na aalongi yoondondo dhopombanda.

Oohi ohadhi kala momeya. Oohi ohadhi vulu oku tekulwa kaantu. Oohi ohadhi liwa. Oohi ohadhi vulu wo oku landithwa momukalo dha telekwa momeya nenge dha kangwa. Oohi odhili wo pamaludhi ogendji ngaashi oontangu, omakolofishi, omasipangela noaho tuu.

MoNamibia omu na omihoko odhindji ngaashi Aawambo, Aadamara, Aaherero, Aanama noshowo Aakwankala mboka hatu ithana aatiligane. Omihoko ndhika odhi na omithigululwakalo dhadho dha yooloka. Aantu ohaya zala shi ikwatelela komihoko dhawo. Aantu yomihoko dhimwe ohaa kala noofamili dhawo miihwa.

Oombawutu nenge oosikepa. Oombawutu nenge oosikepa odho iiyenditho mbyoka hayi endithwa momeya . Miiyenditho muka ohamu kala aantu . Oombawutu ndhika ohadhi vulu okuza koshilongo shimwe dhu uka koshilongo oshikwawo tadhi endele momeya. Moombautu muka omuna aantu mboka haya longomo. Oombawutu ohadhi adhila komunkulofuta

MoNamibia omu na omihoko odhindji ngaashi: Aawambo, Aaherero, Aadamara, Aayelele, Aacaprivi nosho wo Aakavango. Omihoko kehe odhi na omithigululwakalo dhawo. Aantu ohaya zala iikutu shi ikwatelela komithigululwakalo dhawo nosho wo komihoko dhawo.

MoNamibia omuna omiti odhindji dha yooloka. Omuna omiti dhimwe dhoka hadhi mene momapya ngaashi omiye, omigongo, nomimwandi. Omuna wo omiti dhomomalundu ngaashi omano. Momiti dhimwe ohaku zi iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa kaantu. Omanga omiti dhimwe hadhi zi iiyimati mbyoka hayi liwa kiinamwenyo owala.

Ongombe oyo oshinamwenyo sho megumbo shoka hashi li omwiidhi sho ohashi nu omeya, hashi edhililwa noku tekulwa kaantu. Oongombe dhoonkiintu odho hadhi zi omahini ngoka haga liwa. Onyama yOngombe ohayi liwa wo. Kongombe oha kuzi wo omushila ngoka hagu longithwa oku ligolitha moohango kaakulukadhi. Oshipa shOngombe nasho osha simana woo.

Omunafalama. Omunafalama oye omuntu ngoka halongo mofaalama oku kuna iimeno noshowo oku tonatela iimeno. Omunafalama nguka oha kwashilipaleka kutya iimeno ayihe otayi mono omeya ga gwana oshowo onte dhagwana dhetango opo ovule oku kalikolamo iiyimati iiwanawa. Omatama ohaga vulu oku longithwa moku telekithwa .

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu nohayi edhililwa kaantu. Ongombe ohayi zi omahini ngoka haga liwa kaantu. Onyama yongombe ohayi liwa. Kongombe ohaku zi wo omushila ngoka hagu longithwa mokuligolithwa moohango. Oshipa shongome ohashi longithwa okuninga iikutu nenge okulala.

Ondjamba oyo oshinamweno oshinene oshiyamakuti shoka hashi adhika moNamibia. Oya gamenwa kepangelo lyaNamibia. Onyama yondjamba ohayi li wa. Ondjamba ohayi vulu okudhikula po omiti.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi kala momeya. Oohi momeya ohadhi yulwa mo kaayuli yoohi. Oohi ohadhi vulu okulandithwa opo omuntu iimonene mo oshimaliwa. Oohi odha yooloka opuna omasipangela nookangulu. Oohi ohadhi liwa uuna dhakangwa, dhatelekwa momeya nenge mondooha.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo moofaalama. Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yooloka noyayooloka ngaashi omatama, omapungu, omakunde nosho tuu. Aanafaalama ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oya mona oonte dhetango dha gwana noshowo omeya ga gwana, opo ya ka likole iiyimati iiwanawa.

Oondunda dhiihozi ohadhi adhika unene kiitopolwa yo kOwambo, ohadhi tungwa kAawambo. Oondunda dhika ohadhi tungwa nduno noomwiidhi oshowo iihenguti nenge iiti. Ondunda dhika aantu ohaye dhi longitha okulala, okutelekela noshowo okupungula iinima yawo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa dhoonkiintu odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa. Omayi ohaga vulu wo okulandithwa, omuntu e to imonene oshimaliwa. Oondjuhwa dhomakondombolo odho ndhoka hadhi igi. Onyama oondjuhwa ohayi liwa wo.

Oombaka odho iinamwenyo yomegumbo mbyono hayi edhililwa no ohayi tekulwa kaantu. Aantu ohaya tekula oombaka mokudhipa omeya dhinwe niilya dhilye, onyama yo mbaka ohayi liwa.

Aantu oyendji ohaya kunu iiyimati yawo, osho woo iikwamboga yawo momapya gawo nenge moofaalama. Aantu mbaka ohaya kunu nduno iinima yawo mbika momavi ngoka omawanawa, ngoka gena uuhoho uuwanawa. Iiyimati mbyoka hayi kunwa niikwamboga mbyoka hayi kunwa ongaashi nee omayapula, omalemune ,iihakautu nosho woo uuna wam'ndesha.

Iimeno ohayi kunwa kaantu, iimeno ohayi silwa oshipwiyu kaantu, iimeno ohayi kala yina omafo gaziza nawa na una yadhengwa koonte dhetango dhagwana nawa nenge ya tekelwa omeya gagwa nawa uuna iimeno yina omafo gaziza nawa, ohayi kaza iiyimati iiwanawa.

Moshilongo shetu Namibia omuna iinamwenyo yomokuti ndyoka hayi adhika mEtosha lya Namibia ongaashi oonduli, oongolo, oonkoshi noshowo oondjamba. Iinamwenyo oyindji ndyoka hayi adhika mokuti ohayi nu omeya yo tayi li omwiidhi. Iinamwenyo mbika ihayi dhipangwa komuntu kehe tazi hoka.

Aantu oyendji ohaya kunu iiyimati yawo niikwamboga yawo moofalama dhawo. Iiyimati mbika niikwamboga ohayi kunwa mevi ndyoka lina uuhoho uuwanawa. Iimeno mbika ohayi tekelwa omeya ga gwana nawa opo yi kale yina omafo ga ziza nawa yo yikaze iiyimati iitiye.

Osikopa, ombete, oshikuusinga, omalapi, oonete, oolamba dhatema, iinima mbika oha yi adhika mondunda. Uunene tuu moondunda dhoka hadhi futilwa oku lala aatalelipo mboka haye ya moshilongo nenge aantu mboka ya ya koondolopa dhilwe.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi adhika momeya. Oohi momeya ohadhi yulwa mo kaa yuli yoohi. Oohi ohadhi vulu oku landithwa, opo omuntu wu imonene mo oshimaliwa shoye. Oohi ohadhi telekwa. Oohi ohadhi liwa momukalo goku telekwa momeya nenge dha kangwa nenge ndhoka dhomoondooha dhoohi.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga. Tate Kalunga okwa shiti aantu ye li yaali, omukiintu nomulumentu. Omeya ohaga longithwa okunuwa, okutelekitha, okuyogitha iikutu, noshowo okwiiyoga kolutu, ngoye mwene.

Omahala gomainyanyudho, momahala muka ohamulongo aantu haya longo mo taya kwathele aantu. Ohamu adhika iipundi niitaafula haku kuutumba aantu. Aantu ohaya yi komahala ngoka opo yeki inyanyudhe nookuume kawo yakalye pamwe noya kanwe pamwe yo yatokithe wo etango nokupopya oohapu dhawo.

Aantu ohaya kunu iilya momapya gawo nenge moofaalama dhawo. Iilya ohayi vulu okutsuwa noonyala koshini nenge komashina. Iilya ngele ya tsuwa ohamu zi uusila mboka hawu telekithwa oshimbombo, hawu dhungithwa ontaku nenge hawu ningithwa iikwiila. Oshimbombo ohashi liwa kaantu.

Etango ohali piti kuuzilo lyo ta li ningine kuuninginino. Etango ngele lya piti otashi ti aantu ota ya penduka ya kalonge iilonga yawo yesiku. Etango ngele tali ningine otashi ti uusiku weya aantu notaya lala yaka fudhe po.

MoNamibia omuna omiti odhindji, opuna omiti ndhoka hadhi mene momapya ngaashi omisati, omiye noshotuu. Opuna omiti ndhoka hadhi mene momalundu ngaashi omigolo nomano. Opuna woo ndhoka hadhi mene moondundu ngaashi Welwitsia nooNara. Omiti dhimwe kadhinasha omadhina gOshiwambo.

Aantu ohaya kunu iiyimati noshowo iikwamboga ya yooloka momapya gawo noshowo moofalama dhawo. Iiyimati niikwamboga ongaashi nee iihakautu, omayapula, omatama, oonyanga nosho tuu. Iinima mbika ohayi vulu okulandithwa omuntu opo a imonene oshimaliwa she.

Okamenye oko oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika mEtosha moNamibia. Okamwenye oka thanekwa kiimaliwa yomafo yaNamibia. Okamwenye oshinamwenyo shoka shi na omagulu gane sho ohashi nu omeya sho tashi nu omwiidhi.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa ohadhi vala omayi, ngoka haga liwa kaantu. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa. Opuna ondjuhwa mbali, ekondombolo nonkadhindjuhwa.

Momeya ohamu kala iinamwenyo yayooloka ngaashi, oohi, oongandu, oombwa dhomomeya, omafuma opu na wo omayoka ngoka haga kala momeya. Aantu ohaya longitha omeya okutelekitha iikulya yawo okwiiyoga, okuyoga , okutekela iimeno. Iimuna nayo ohayi nu wo omeya.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shomiihwa. Shoka hashi adhika mEtosha. Onduli oyi na othingo onde. Onduli oyi na omayala omatookele nomaluudhe.

Opuna iinamwenyo oyindji yo megumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu ngaashi Oondoongi, Iikombo, Oongombe nosho wo Oonzi. Onyama yOngombe ohayi liwa. Oongombe oonkiintu odho hadhi zi omahini ngoka haga liwa. Koongombe oha kuzi wo omishila dhoka hadhi ligolithwa koohango kaakulukadhi. Iipa yOongombe nayo oya simana wo.

Oohi odhili pamaludhi ogendji, opuna oohi dhomasipangela, opuna oohi dhookangulu, opuna oohi dhomakolofishi. Mefuta ohamu adhika wo oohi oonene ndhoka hadhi vulu okulya aantu.

Opuna omiti odhindji ndayooloka dhoka hadhi mene momapya nenge moofuka. Ongaashi ne omiti dhomano, omiti dhomiye noshowo omiti dhomilunga. Omiti dhimwe ohadhizi iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu omanga dhimwe hadhizi iiyimati mbyoka hayi liwa owala kiinamwenyo.

Ondjamba nonduli. Ondjamba nonduli oyo iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mEtosha lya Namibia. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene shoka hashi adhika mEtosha lya Namibia. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka shi na othingo onde miinamwenyo ayihe.

Ondjamba Osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashi ashika meEtosha lyaNamibia. Ondjamba osho oshiyamakuti oshinene. MeEtosha omuna aantu mboka haya longo mo ya dheulwa okutekula iinamwenyo yomokuti. Ondjamba ohayi vulu oku vudhula po omuti, yo ohayi vulu wo okudhipaga omuntu uuna ya geyekwa.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji mbyoka hayi kala mEtosha. MEtosha ohamu kala aantu haya longo mo, mboka ya dheulilwa okutekula iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti ongaashi nee, oonduli, oondjamba, oonkoshi, oongwe, noshowo omatotongwe. Opuna iinamwenyo mboka hayili omwiidhi, po opuna mbyoka hayi li onyama.

MoNamibia omuna omaludhi giinamwenyo yuudhila owundji wa yooloka ngaashi Oombaka, Oondjuhwa nosho wo Oonguti dhoka hadhi tekulwa kaantu mo magumbo. Iinamwenyo mbika oha yili unene iilya, yo ohayi nu omeya. Onyama yOmbaka ohayi vulu oku landithwa yo ohayi vulu woo oku liwa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene hashi adhika mEtosha lya Namibia. Ondjamba oshinamwenyo sho mokuti. Ondjamba oyi na omakutsi omanene. Ondjamba oshinamwenyo shoka hashi vulu okudhikula po omuti. Ondjamba ohayi vulu wo okuliwa.

Omahala gomanwino goku li la. Momahala muka oha mu longo aantu mboka haya kwathele aalandi. Momahala muka oha mu adhikwa iitafula niipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu. Aantu ohaya yi komahala huka noomuume kawo opo ya ka tokithe etango nenge ya ka inyanyudhe nookuume kawo.

Omuntu oye omushitwa gwaKalunga. Aantu ohaya longo iilonga yi ili noyi ili. Opuna aanafalama mboka haya longo moofaalama okukuna iimeno. Aanafalama ohaya kunu iimeno mevi ewanawa nokuyi tekela omeya, noshowo okuyi sila oshimpwiyu opo yi kaze iiyimati iiwanawa. Iiyimati mbika ohayi vulu okulandithwa omuntu opo wu mone oshimaliwa.

Ombwa yomomeya oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya kala momeya. Ombwa yomomeya ohayi vulu woo oku adhika komukulofuta uuna ya hala oku ontela okamuntenya. Ombwa yomomeya ohayi li uunamwenyo womomeya ngaashi uuhi mboka uushona.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa ohadhi nu omeya, oondjuhwa ohadhi li iilya. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu, omayi ogo tuu ngaka ohaga vulu okulandithwa opo omuntu wu mone oshimaliwa. Onyama yondjuhwa ohayi liwa woo. Opu na oondjuhwa yonkadhi noshowo ekondombolo.

Miilongo oyindji aantu ohaya kunu iiyimati yawo. Iiyimati yimwe mbika ohayi vulu oku liwa yapya nenge inaayi pya. Iiyimati mbika aantu oha ye yi landitha opo ya vule oku mona mo iimaliwa ya wo. Iiyimati mbyoka hayi kunwa ongaashi nee: omatama, oonyanga, iihakautu nosho woo uuna wa mudesha.

Omeya ohaga longithwa kaantu oku tekela iimeno yawo, oku telekitha iikulya yawo, okunwa, oku yoga iikutu yawo nenge omalapi gawo osho wo okwiiyoga komalutu gawo. Iinamwenyo ohayi nu wo omeya, momeya omuna woo iinamwenyo ngaashi Oohi nOongandu.

Momeya ohamu adhika iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, oongandu noshowo oombwa dhomomeya. Aantu oyendji ohaya longitha oonete oku kwata oohi. Aantu ohaya longitha omeya oku ganwa, oku yoga iikutu yawo noshowo oku ga telekitha nenge oku tekela iimeno yawo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka shomokuti shoka hashi a dhika mEtosha lyaNamibia. Ondjamba oyo oshiyamakuti oshinene shi vule iiyamakuti ayihe moNamibia. Onyama yondjamba ohayi liwa. Ondjamba Ohayi vulu okufumvula po omuti. Ondjamba ohayi vulu woo okudhipaga omuntu uuna ya geyekwa.

Oonkambe odho iinamwenyo yimwe yomokuti, mbyoka hayi adhika mEtosha lyaNamibia. Oonkambe ohadhi vulu wo oku edhililwa kaantu moofaalama. Onyama yonkambe ohayi liwa. Oonkambe ohadhi longithwa wo momaudhano gokuthigathanapo.

Egumbo lyekuma. Egumbo ndika ohali tungwa po komuntu ngoka a hala a kale ena olukalwa lwe. Egumbo ndika ohali tungwa niipeleki, ohali tulwa omuyelo, ohali tulwa omakende, oshowo ohali tulwa ofulula pevi. Egumbo ndika olya kundukidhwa komiti, oshoka omiti ohadhi gandja ombepo ya gwana nawa.

Aantu ohaya longitha omeya okutekela iimeno yawo, okunwa, okuyogitha iikutu yawo, osho wo okuteleka nokuyoga omalutu gawo. Momeya ohamu adhika iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi niinamwenyo yilwe wo. Oohi ohadhi vulu okuliwa dha telekwa momeya nenge dha kangwa.

Ombwa yomomeya oyo oshinima shoka hashi kala momeya nohashi adhika momeya. Ombwa yomomeya ohayi liwa. Ombwa yomomeya ohayi adhika komunkulo gwefuta uuna ye ya okukonga omutenya gwayo.

Iilya oyo iimeno mbyoka hayi kunwa kaantu momapya. Iilya ohayi tewa tayi tulwa pomalupale oshowo yiyungulwepo kaantu, miilya moka mowo hamu zi uusila mboka hawu longithwa okutelekithwa Oshimbombo , hamu ningwa oshikwiila noshowo okuningwa ontaku ndjoka hayi nuwa kaantu.

Aantu ohaya kunu iiyimati ya yooloka momapya gawo osho wo moofalama dhawo. Oha yeyi kunu nduno mevi ndyoka ewanawa, lina uuhoho wagwana nawa, yo oha yeyi tekele nduno omeya ga gwana nawa, opo yikaze iiyimati iitowe tayi vulu oku liwa kantu. Iiyimati mbika ohayi vulu oku landithwa opo omuntu wi monene oshimaliwa shoye.

Iilya ohayi kunwa kaantu momapya uunene tuu kaawambo. Iilya ngele ya tsuwa ohaku zi uusila mboka hawu telekithwa oshimbombo, uusila mboka hawu ningithwa ontaku nosho wo uusila mboka hawu vulu oku ningithwa oshikwiila. Oshikwiila ohashi liwa, oshikwiila ohashi vulu wo oku landithwa, opo omuntu iimonene oshimaliwa she.

Oohi ohadhi kala momeya. Opuna omaludhi ogendji goohi ngaashi omakolofishi, omasipaangela, ookangulu noshowo oohi dhefundja ndhoka hadhi adhika miipale nenge momadhiya ngele omvula ya loka nawa. Oohi ohadhi liwa, ohadhi liwa nduno momukalo ngele dha telekwa momeya nenge ngele dha kangwa. Oohi ohadhi vulu wo oku landithwa omuntu opo wiimonene oshimaliwa shoye.

Aantu oyo aashitwa ya Kalunga. Tate kalunga okwa shiti aantu yeli yaali gumwe omulumentu gumwe omukiintu. Aantu ohaya longitha omeya oku ganwa ,okuga telekitha ,oku yoga komalutu ,okuyoga iikutu yawo noshowo okutekela iimeno yawo. Momeya olundji ohamu kala iinamwenyo ngaashi oongandu noshowo oombwa dho momeya.

Aantu ohaya kunu iiyimati momapya gawo nenge moofaalama, opuna iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa yapya nenge inaayipya. Iiyimati mbyoka ohayi vulu woo okulandithwa opo aantu yiimonene mo oshimaliwa shawo. Iiyimati mbyoka hayi kunwa ongaashi oonyanga, omatama, iihakautu nayilwe.

Iimeno oya ziza nawa, oshoka oya mona omeya ga gwana osho wo oonte dhetango dhagwana .Aantu ohaya kunu iimeno yawo moofaalama dhawo nenge momagumbo ,yo taye yi sile wo oshimpwiyu. Aantu ohaya kala ya nyanyukwa uuna iimeno yawo ya ziza nawa ,oshoka otashi ti otaya ka mona mo iiyimati iiwanawa kehulilo lyomvo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno, iiyimati osho woo iikwamboga momapya gawo osho woo moofaalama dhawo. Iimeno mbika ohayi kunwa mevi muna uuhoho wagwana nawa, ohayi tekelwa opo yi kale yina omafo gaziza nawa. Iimeno mbika ohayi kaza iiyimati iiwanawa mbyoka hayi vulu oku landithwa nokuli wa.

Oonzi odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu nohayi edhililwa kaantu. Onyama yonzi ohayi liwa. Aantu ohaya tekula oonzi moku dhipa omeya dhi nwe noshowo iikulya dhi lye opo kaadhi se kondjala. Oonzi ohadhi vulu oku landithwa opo omuntu i imonene oshimaliwa.

Opuna iinamwenyo oyindji mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo ngaashi oongombe, iikombo, oombwa, oondongi nosho wo oonzi, koongombe oko haku zi omahini ngoka haga liwa, onyama yongombe nayo ohayi liwa wo, koongombe ohaku zi omishila ndhoka hadhi longithwa okuligololitha kaakulukadhi moohango.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo, mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Omayi ohaga vulu okulandithwa . Onyama yondjuhwa ohayi liwa wo . Oondjuhwa odhi li omaludhi nomaludhi. Opuna oondjuhwa oonkiintu noshowoo oondumentu ndjoka haku tiwa ekondombolo.

Oohi odhili omaludhi ogendji opuna uuntangu mboka uushona hawu koko wuninge oohi, opuna omakolofishi, opuna omasipangela, opuna wo okangulu, opuna wo oondoha dhoohi. Oohi adhihe ohadhi vulu okuliwa, opuna wo oohi onene dhoka hadhi kala mefuta hadhi vulu okulya omuntu.

Omeya ngoka ga talama ogendji ohaga adhika momafuta, momadhiya, moondombe noshowo momithima. Momeya ohamu kala iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, oongandu nenge oombwa dhomomeya. Aantu ohaya longitha omeya okuyoga iikutu yawo, okunwa, okuteleka noshowo okutekela iimeno yawo.

Iimeno ohayi kunwa moofalama nenge momapya kaanafalama. Aanafalama oyo haa tonatele iimeno mbika. Ohaa kwashilipaleke kutya iimeno oya tekelwa omeya gagwana nawa noshowo ngele oya mona oote dhetango dhawana nawa. Opo yikale yina omafo gaziza. Uuna iimeno mbika ya mona oonte dhetango dha wana nawa nomeya gawana nawa ohayi gandja iiyimati iiwanawa.

Opu na omiti dha yooloka ngaashi omiti dhomiye, omiti dhomano, omiti dho mayalakasha, omiti dhoongongo nomiti dhoondunga. Opuna omiti dhimwe hadhi imi iiyimati mbyoka hayi li wa kaantu, iiyimati yimwe ohayi li wa kiinamwenyo yomegumbo ngaashi iikombo, oongombe noshotu.

Uudhila owo iinamwenyo mbyoka yina omawawa na ohayi tuka mombanda. Opuna omaludhi guudhila geli gaali ngaashi ondhila dhoka hadhi vulu okutekulwa kaantu ngaashi oonguti nosho wo omahwiyu nosho wo oondhila dhomomakuti. Onyama yondhila ohayi liwa.

Ombasikela osho oshiyenditho shwe shoka hashi adhika moNamibia hashi ithanwa okathanguthangu. Ombasikela oyina omagulu gaali, ombasikela ohayi hingwa owala komuntu gumwe, ombasikela ohayi tondoka ondapo onene, ombasikela ohayi nwithwa omahooli ashike ohayi pombelwa omukuli momaguli gawo.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi adhika momeya. Oohi ohadhi liwa momukalo gwo kutelekwa momeya, dha kangwa nenge dhomoondoha yohi . Oohi ohadhi landithwa opo wuvule okumona oshimaliwa shoye .Oohi momeya ohadhi yulwamo kaayuli yoohi.

Aantu ohaya kunu iiyimati yawo momagumbo nenge moofalama. Ohaye yi kunu nduno mevi ndoka ewanawa lyina uuhoho wa gwana nawa. Iiyimati mbika ohayi tekelwa nduno omeya opo yi kale ya ziza nawa omafo, yo yi vule yika gandje iiyimati iitoye nokuliwa.

MoNamibia omu na iiyamakuti oyindji ngaashi: oonkoshi, oondjamba, oonduli, oongolo, omatotongwe noshowo oongwe. Iiyamakuti mbika ohayi adhika mEtosha lyaNamibia. MEtosha omo tuu moka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka ya dheulilw aokutekula iiyamakuti. Iiyamakuti oyindji ohayi nu omeya. Yimwe ohayi li omwiidhi, yimwe ohayi li onyama.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga, oha ya longo iilonga yi ili, no yi ili. Aantu oha ya hingi oohauto. Oohauto odhili omaludhi ogendji, opuna oohauto oonene nosho woo onshona. oohauto oha dhi nwethwa omahooli. Oohatu oha dhinwethwa omahooli. Moohauto odhindji oha mu vulu okulonda omuntu evulithe pu gumwe.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa unene oha dhi li iilya. Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi vala omayi ha ga liwa kaantu. Oondjuhwa oha dhi liwa wo.

Aantu oyo aashitwa yakalunga. Tate Kalunga okwa shiti aantu yeli yaali, omukiintu nomulumentu. Aantu ohaya longo iilonga yayooloka. Oohi ohadhi kala momeya, oohi momeya ohadhi yuulwamo woo kaayuuli yoohi. Oohi ohadhi liwa, oohi ohadhi vulu oku telekwa momeya nenge dhi kangwe. Aantu ohaya vulu woo oku tekula oohi.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi momadhiya taya longitha oonete. Aantu ohaya longitha omeya okutekelitha iimeno yawo. Okupa iinamwenyo yawo yi nwe. Okutelekitha, okunwa, oku iyoga, oshowo okuyogitha iikutu yawo.

Ongombe oshinamwenyo shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu. Onyama yongombe ohayi liwa . Kongombe ohaku zi omushila ngoka hagu longithwa okuligolithwa moohango kaakulukadhi . Oshipa shongombe nasho osha simana woo . Ongombe ohayi zi omahini ngoka haga liwa kaantu go ohaga vulu woo okulandithwa.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku kala momeya. Oohi odha yooloka, opuna omakolofishi, opuna omasipangela, ookangulu noshowo oohi dhefundja. Oohi ohadhi vulu oku tekulwa kaantu, oohi ohadhi liwa. Oohi ohadhi vulu oku landithwa.

Aantu taya yogo oohi. Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya nohayi kala momeya nomomeya ohayi kuthwa mo kaayogi yoohi. Otuna omaludhi goohi ogendji ngaashi omasipangela, kangulu noohi ndhoka hadhiya nefundja.

Ongandu oyo oshinamwenyo oshinene shomomeya. Ongandu ohayi li iinamwenyo iikwawo yomomeya ngaashi oohi, nomafuma nosho woo ongandu ohayi vulu woo okulya aantu.

Oondjuhwa odha yooloka. Opuna oondjuhwa oonkadhi ndhoka hadhi vala omayi . Omayi ohaga liwa uuna ga telekwa momeya nenge ga kangwa. Opuna wo oondjuhwa dhomakondombolo ndhoka hadhi igi. Onyama yondjuhwa ohayi liwa. Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu.

Omeya oha gaa dhika moondama, momithima noko mafuta. Omeya ngano oha gaa dhikamo nee ngee omvula ya loka nawa, omeya oha ga longithwa okuteleka, okunuwa, okuyogitha, okwiiyogitha nosho woo oku tungitha omagumbo.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga. Aantu ohaya longitha omeya okutekelitha iimeno yawo, okuyoga omalutu gawo, okutelekitha, okunwa osho wo okuyoga iikutu yawo. Momeya ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oongandu, oombwa dhomomeya noshowo oohi.

Oohii odho Iinamwenyo yomomeya nohayi kala momeya, oohii momeya ohadhi yulwamo kayuuli yoohi , oohii odhili omaludhi ongendji ngashi omasipangela, ookangulu noshowo omakolofishi, oohii ohadhivulu okulandithwa omuntu oto mono oshimaliwa shoye oohii ohadhiliwa wo.

Omeya ohaga adhika momafuta, moondombe, momadhiya, momithima nosho wo kuupomba. Momeya gomefuta ohamu adhika oohi dha yooloka ngaashi ookangulu, omasipangela noshowo oombwa dhomomeya. Omeya gokefuta ihaga nuwa, oshoka ogena oshimongwa.

Momeya ohamu adhika iinamwenyo yomomeya ngaashi omayoka, oohi, oongandu, nosho wo oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya unene ohadhi adhika komafuta. Oongandu ohadhi adhika unene momilonga, omanga oohi nadho ohadhi adhika wo komafuta.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa ohadhi li iilya, oondjuhwa ohadhi pewa wo omeya dhi nwe. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga liwa. Omayi ohaga vulu okuliwa ga kangwa nenge ga telekwa momeya. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa. Ondjuhwa ondumentu ohayi ithanwa ekondombolo.

Omiti odhindji ohadhi kala dhina oonsheno nenge oongala oombwaanawa ngele dha mona omeya ga gwana noshowo oonte dhetango dha gwana. Iimeno ngele yina oonsheno nenge oongala oombwanawa ohayi ka za iiyimati iiwanawa.

Oongombe odha simana, onyama yongombe ohayi liwa, oshipa shongombe ohashi longitha onga ombanza yamwe ohaye shi zala onga oshikutu, oongombe oonkiintu odho hadhizi omahini ngoka haga liwa, oongombe ohadhi zi woo omawinga ngoka haga longithwa onga iikolo ngoka haga longithwa okukola oongongo.

Omeya ohaga adhika komafuta, momadhiya, momithima nomuupomba. Iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya ngaashi oohi, oongandu nosho woo oombwa dhomomeya. Omeya gokomafuta ogena oshimongwa.

Opena omaludhi ogendji guudhila. Uudhila owo uunamwenyo mboka hawu tuka mombanda no wuna omawawa. Opuna uudhila mboka hawu vulu okutekulwa megumbo, ngaashi oonguti noshowo omahwiyu. Opuna wo oodhila dhomokuti. Oodhila dhomokuti unene ohadhi li uunamwenyo womomeya ngaashi oohi nenge uudhila mboka uushona.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Opuna ondjuhwa onkiintu ndjoka hayi vala omayi. Omayi ohaga liwa, omuntu oto vulu wo oku landitha omayi. Opuna ondjuhwa ondumentu haku tiwa ekondombolo, ndjoka hayi igi. Onyama yondjuhwa ohayi liwa wo.

Momapya oha mu kunwa iilya, omakunde, omapungu nosho wo oofukwa. Omakunde ohaga vulu okuningwa oshigali e taga liwa, oofukwa nomakunde ohaga liwa wo. Iilya ohayi tsuwa e ta mu zi uusila mboka hawu ningithwa ontaku noshowo okutelekithwa oshimbombo shoka hashi liwa kaantu nokoombwa wo.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Oohi unene ohadhi adhika kefuta nenge momeya moka dhili mo dha tulwa mo tadhi tekulwa kaantu. Oohi mefuta ohadhi yuulwa mo kaayuuli yoohi. Oohi ohadhi liwa momukalo uuna dha telekwa momeya nenge dha kangwa. Oohi ohadhi vulu woo okulandithwa opo omuntu wi imonene oshimaliwa.

Monamibia omuna omiti odhindji dha yooloka. Opjna omiti ndhoka hadhi mene momapya ngaashi n omiye, omigongo noshowo oomwandi. Opuna woo omiti ndhoka hadhi mene momalundu nenge moondundu ngaashi omano, okameno koka !nara oshowo okameno koka welwistchia. Uumeno mbuka wumwe kawuna omadhina goshiwambo.

Aantu oyendji ohaya kunu iikwamboga noshowo iiyimati yayooloka momapya gawo. Aantu ohaya kunu nee iiyimati mbika pevi mpoka puna uuhoho wagwana nawa. Iikwamboga niiyimati mbyoka hayi kunwa ongashi nee omatama ,oonyanga, iihakautu noshowo uunawamundesha .Iiyimati niikwamboga mbika ohayi vulu oku landithwa omuntu opo wi monene mo oshimaliwa shoye.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyono hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa ohadhi pewa omeya dhi nwe. Ondjuhwa onkiintu oyo hayi vala omayi ngoka haga liwa. Ondjuhwa ondumentu ano ekondombolo olyo hali igi. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa woo.

Aantu ohaakunu iiyimati nenge iikwambonga yayoloka momapya ngawo, osho woo moofalama dhawo. Aantu ohayeyi tonatele mokwiipa omeya, iiyimati niikwambonga ndjoka hayi kunwa ongaashi, oonyanga, omatama, iihakawutu, omamengo nosho woo omayapula, iinima mbika ohayi vulu okulandithwa omuntu opo iimonene mo oshimaliwa she.

Oonyanga odho iimeno mbyoka hayi kunwa moofaalama nenge momapya. Oonyanga odhi li pamaludhi gaali, opu na ndhoka oontiligane, naandhoka oontokele.

MoNamibia omuna omihoko odhindji ngaashi aaWambo, aaHerero, aaCaprivi, aaKavango oshowoo aayelele. Omihoko ndhika kehe odhina omuthigululwakalo dhawo. Aantu oyendji ohaya zala, yo ohaya dhana uudhano wuukila komihoko dhawo.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi kala momeya. Oohi ohadhi liwa momukalo gokuteleka momeya, nenge okukangwa. Aayuli yoohi yamwe ohaya longitha oonete okuyula oohi momatale nosho wo momadhiya.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Oohi momeya ohadhi yuulwa mo kaayuuli yoohi. Oohi ohadhi vulu wo ku tekulwa kaantu, oohi ohadhi li wa, ohadhi telekwa momukalo goku telekwa momeya, nenge goku kangwa nenge ngele dhili mondooha yohi.

Opuna iinamwenyo oyindji yo momeya ngaashi ongandu , oohi , omayoka noshowo oombwa dhomomeya . Ongandu oyo oshinamwenyo shoka shanika oshiponga oshoka ohashi vulu okulya omuntu. Onyama yongandu ohayi liwa.

Iikogo ohayi mombanda tutye ano megulu. Iikogo iitookele molwaala lwa wo. Kegulu ngele kuna iikogo oyindji yili mumwe iiluudhe, nena otashi ti omvula ohaya hala okuloka. Iikogo ohatu ti ohayi ende.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nohayi adhika momeya. Oohi momeya ohadhi yuulwamo kaakwati yoohi . Oohi ohadhi liwa momukalo gwa telekwa momeya nenge todhi kanga . Oohi ohadhi vulu woo oku landithwa.

Omunafalama oye omuntu ngoka hakunu iimeno ye mofaalama heyi tonatele nokwiisila oshimpwiyu. Iimeno oya ziza nawa oshoka oyamona oonte dhetango dhagwana nosho woo omvula yaloka nawa. Iimeno ngele yamono oonte dhetango dhagwana nawa iimeno ohayi kiima iiyimati nawa.

Uudhila owo iinamwenyo mbyoka yina omawawa hayi tuka mombanda, opuna omaludhi ogendji guudhila. Opuna uudhila mboka hawu tekulwa kaantu ngaashi oonguti, uudhila osho wo omahwiyu, opuna woo uudhila womokuti mboka ihaa wutekulwa kaantu. Onyama yokadhila ohayi liwa ashike uudhila wumwe ihawu liwa.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegombo mbyoka hayi tekulwa kaantu, onyama yondjuhwa ohayi liwa. Oondjuhwa dhoonkiintu ohadhi vala omayi ngoka haga liwa, omayi ohaga vulu woo oku landithwa. Opuna woo ondjuhwa yondumentu ndjoka hayi ithanwa ekondombolo.

Oohi ohadhi kala momeya. Oohi momeya ohadhi yuulwamo kaayuuli yoohi. Oohi odha yooloka, opuna ookangulu, omasipangela, oohi dhefundja noshowo omakolofishi. Oohi ohadhi vulu okuliwa dho ihadhi landithwa opo omuntu wu imonenemo oshimaliwa shoye. Oohi ohadhi vulu okukangwa nenge wu dhi teleke momeya.

Omahala gomainyanyudho oha ga adhika unene moondolopa, nomomahala ngoka omuna aantu mboka ha ya longomo moku kwathela aatalelipo mboka ha yayi komahala ngoka. Aantu oha ya yi komahala gomainyanyudho opo ye ki inyanyudhe nokuume oshowo oku to kitha etango noyamwe oha ya ka yoga omeya.

Ndjika ohango yopa shiwambo, ndjoka hayi ithanwa olufuko. Ohango ndjika ohayi ningilwa koshi topolwa shaMusati mokati komvula ,yo ohayi ningwa owala lumwe movula. Kolufuko huka oko hakuyi aakadhona mboka haa kafukikwa kunamunganga ngoka hafukike aakadhona.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo ndhoka hadhi edhililwa kaantu. Onyama yongombe ohayi liwa. Oongombe dhoonkiintu ohadhi zi wo omahini ngoka ha ga liwa kaantu. Omahini ngoka ohaga vulu oku landithwa opo omuntu wu imonene oshimaliwa shoye. Koongombe oha ku zi wo omishila dho ku ligolitha moohango kaakulukadhi.

Oohi, oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya nohayi kala momeya. Oohi oha dhi vulu okwaadhika komafuta nosho woo ohadhi vulu oku tekulwa momagumbo. Oohi ohadhi liwa , oohi ohadhi vuku okulandithwa opo omuntu amonemo oshimaliwa she . Oohi oha dhi liwa momukalo uuna dha telekwa momeya , dha kangwa nenge dho mo ndooha yohi.

MoNamibia omuna iiyamakuti oyindji ngaashi oonkoshi, oondjamba, oonduli, oongolo, noshowo omatotongwe. Iiyamakuti mbika ohayi kala mEtosha lya Namibia. MEtosha omuna aantu mboka haya longo mo, mboka ya dheulilwa okutekula iinamwenyo mbika. Iinamwenyo oyindji ohayi nu omeya, yimwe ohayi li omwiidhi, yimwe ohayi li onyama.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu. Ongombe ohayi zi omahini ngoka haga liwa kaantu. Onyama yongombe ohayi liwa. Kongombe ohaku zi omushila ngoka hagu ligolithwa kaakulukadhi moohango.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomegumbo, shoka hashi tekulwa nohashi edhililwa kaantu. Ongombe ohayi zi omahini ngoka haga liwa kaantu, onyama yongombe nayo ohayi liwa woo. Oongombe ohadhi li omwiidhi, oshipa shongombe nasho osha simana unene.

Oohotela odho oondundu moka hamu lala aataleli po mboka yaza kiilongo nokiilongo nenge wo aataleli po mboka yaza kiitopolwa yilwe moshilongo. Moohotela omuna aantu mboka haya longo mo nohaya futwa komwedhi. Moohotela ohamu adhika oombete oshowo aantu mboka ohaya li sho yeli mo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu. Aantu ohaye shi tekula mokushipa iilya yilye noshowo omeya yinwe. Onyama yondjuhwa ohayi liwa. Oondjuhwa dho oonkiitu odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Omayi ohaga vulu wo okulandithwa omuntu opo wiimonene oshimaliwa shoye. Opuna ondjuhwa wo yekondombolo ndjoka hayi igi.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiiyenditho mbyoka hayi longithwa moNamibia. Opuna omambakumbaku ga yooloka ngaashi omambakumbaku gokupulula ngoka gena omatemo. Omambakumbaku gokuteya, omambakumbaku gokuyungula. Embakumbaku ohali nwetha omaholi opo lyi vule oku enda. Embakumbaku ohali hingwa wo komuntu.

Aantu ohaya kunu iilya, omapungu, omakunde noofukwa momapya gawo nenge moofaalama. Iilya ohayi vulu okutsuwa koonyala poshini nenge yi tsuwe komashina. Miilya omo wo hamu zi uusila mboka hawu telekithwa oshimbombo shoka hashi liwa kaantu, ontaku ndjoka hayi nuwa kaantu noshowo oshikwiila shoka hashi liwa kaantu.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka hayi longithwa MoNamibia. Opuna omambakumbaku gayooloka. Opuna embakumbaku lyokupulula ndyoka lina omatemo, opuna embakumbaku lyokuyungula, noshowo embakumbaku lyokuteya. Omambakumbaku ohaga hingwa kaantu, go ohaga nwethwa omahooli.

Oohi odho iinamwenyo ndjoka hayi kala momeya. Oohi ohadhi yulwamo kaayuli yoohi momeya oohi ohadhi vulu okutekulwa kaantu, oohi ohadhi liwa nohadhi telekwa momikalo mbali dhakagwa naandhi dhatsa momeya nenge moondoha dhoohi dho ohadhi landithwa woo.

Aantu ohaya kunu iilya, omapungu, olwiishi, omakunde, osho wo oofukwa momapya gawo nenge moofaalama dhawo. Iimeno mbika ohayi kunwa nduno momavi ngoka ge na uuhoho wa gwana nawa.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo, mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oondjuhwa oonkiintu odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Omayi ohaga vulu okulandithwa ga pya nenge inaaga pya. Omayi ohaga vulu wo okuliwa ga fulukithwa nenge ga kangwa. Ondjuhwa yekondombolo oyo hayi igi. Onyama yondjuhwa ohayi liwa woo.

Opuna iiyenditho oyindji mbyoka hayi longithwa moshilongo shetu ngaashi oohauto, omaloli, oombesa, oombasikela nosho tuu. Ohauto ohayi hingwa komuntu, ohauto ohayi mwethwa omahooli opo yi vule oku enda. Ohauto ohayi ende aantu ye vulithe pu yaali.

Ondjamba oyo shimwe shomiiyamakuti shoka hashi adhika mEtosha lyaNamibia. Ondjamba oyo oshiyamakuti oshinene miiyamakuti ayihe mbyoka hayi adhika moNamibia. Ondjamba ohayi vulu oku dhikulapo omuti. Ondjamba ohayi vulu okudhipaga omuntu.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno oshowo iikwamboga moofalama dhawo .Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo ndoka ewanawa lina uuhoho wagwana . Iimeno yawo oha yeyi tekele woo omeya opo yikale yina omafo gaziza nawa yo yivule okugandja iiyimati iiwanawa nokulya.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iiyimati niikwamboga moofaalama dhawo. Iiyimati niikwamboga ongaashi omatama, oonyanga, omabanana, iihakautu, omayapula nosho tuu. Iiyimati niikwamboga mbika ohayi vulu okuliwa ya pya nenge inayi pya. Omuntu oto vulu wo oku yi landitha, opo wi imonene mo oshimaliwa shoye.

Omahala gomayinyanyudho. Momahala muno omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya kwathele aantu. Momahala muno ohamu kala wo omalovu, nosho wo iikulya. Aantu ohaya yi komahala huka, opo ya ka lye, yo ya ka nwe nookuume kawo, yo ya vule ya ka tokithe etango nokupopya oohapu nookuume kawo.

Omahala gomayinyanyudho, momahala muka uunene ohamu adhika omalovu noshowo iikulya. Momahala muka omu na aantu mboka haya longo mo. Aantu ohaya yi komahala ngaka opo yakalye yo yaka nwe pamwe nookume kawo ya tokithe etango yo ya vule woo okupopya oohapu dhawo.

Methano ndika otamu monika iimeno ya ziza nawa. Iimeno mbika ohayi kunwa po kaanafaalama yo ohayi tonatelwa kaanafaalama . Iimeno oya ziza nawa oshoka oya mona omuloka gwa gwana nawa tutye ano omeya ga gwana nawa noshowo oonte dhetango dha gwana nawa. Uuna iimeno yaziza nawa aantu ohaya ka kuthako iiyimati iiwanawa.

Aawambo oyo aantu yamwe yomomihoko ndhoka ha dhi adhika moNamibia. Momapya gAawambo ohamu longwa iilya, omakunde, oofukwa osho wo omapungu. Aawambo oye na wo omiti ngaashi omigongo, omiye, omilunga osho wo oomwandi. Iilya ngele ya zi momapya ohayi tulwa momashisha opo yi pungulwe.

Embakumbaku osho osheenditho shimwe hashi adhika miiyenditho mo Namibia. Embakumbaku osho oshi enditho shoka hashi ende kashona, embakumbaku olina omagulu omanene. Embakumbaku ohali hingwa komuntu, Embakumbaku ohali pulula momapywa.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka hayi adhika moNamibia. Embakumbaku oli na omagulu gane. Embakumbaku ohali hingwa wo komuntu. Embakumbaku oli na omatemo ngoka haga pulula momapya nosho wo moofaalama mpoka tapu kunwa iimeno. Omambakumbaku oge li omaludhi ogendji. Opu na omambakumbaku gokupulula, opu na omambakumbaku gokukuna, opu na omambakumbaku gokuteya nosho wo gokuyungula.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga nohaya longo iilonga ya yooloka. Aantu ohaya longitha omeya okunwa, okutelekitha, okuyoga iikutu yawo noshowo okwi iyogitha. Omeya ohaga adhika momatale, momithima noshowo komafuta. Momeya ohamu kala wo iinamwenyo ngaashi oohi, oombwa dhomomeya nenge oongandu.

Omunafaalama, omunafaalama oye omuntu ngoka halongo mofaalama, omuntu ngoka hakunu iimeno nokuyi tonatela. Omunafaalama oha kwashilipaleke kutya iimeno ayihe oya mona omeya gagwana nosho wo oonte dhetango dhagwana opo yikale yaziza nawa, ye a vule a kalikole iiyimati iiwanawa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomegumbo shoka hashi tekulwa kaantu. Ongombe oyo hayi zi omahini ngoka haga liwa. Onyama yongombe nayo ohayi liwa. Oshipa shongombe nasho wo ohashi longithwa oku ninga iikutu noshowo ombanza.

Iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu ongaashi ondjuhwa, okambwa noshowo okambishi. Opuna wo oondjuhwa odha yoloka. Opuna ondjuhwa onkiintu ndjoka hayi vala omayi po opuna wo ondjuhwa ondumentu ndjoka haku tiwa ekondombolo. Omayi ohaga vulu oku landithwa. Onyama ondjuhwa ohayi liwa.

Ombasikela osho osheendito shimwe shoka hashi adhika moNamibia. Ombasikela oyi na owala omagulu ge li gaali. Ombasikela ihayi tulwa omahooli, ihe ohayi pombelwa omuku. Kombasikela ohaku londwa komuntu gumwe ngoka te yi hingi. Ombasikela oyo osheenditho hashi longithwa unene momaudhano gokuthigathanapo. Ombasikela oyi na ondapo oyindji shi ikwatelela kwaa ngoka te yi hingi.

Aantu ohaya longitha omeya okutekela iimeno yawo, okuyoga iinima yawo, okwiiyoga, nosho wo okutelekitha nenge okunwa. Momeya ohamu kala iinamwenyo oyindji yomomeya ngaashi oohi, omayoka, oongandu, nosho tuu.

Opu na iinamwenyo oyindji yomomeya mbyoka hayi kala momeya ngaashi oohi, oombwa dhomomeya noshowo oongandu. Omeya ohaga longithwa kaantu oku teleka, oku yoga iinima yawo, oku iyoga noshowo oku tekela iimeno yawo. Iinamwenyo yimwe ohayi nu wo omeya.

Omahala gomanwino nosho wo gokunwina. Omahala ngaka ohaga adhika unene moondoolopa. Omahala moka omuna aantu mboka haya longo mo yakwathele aalandi. Aantu ohaya yi komahala ngaka opo yiki iyuvithe nawa nookuume nosho wo nookahewa kawo yo ya ka tokithe wo etango, yo yavule okupopya shoka yahala okukundathana.

Ongolo osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika mEtosha lyaNamibia. Oongolo ohadhi nu omeya dho tadhi li omwiidhi. Oongolo odho iiyamakuti mbyoka yi na omagulu ge li gane. Ongolo osho oshiyamakuti shoka ambala sha fa ondoongi nenge onakmbe. Sho osha yooloka owala, oshoka oshi na omalwaala omatokele nomaluudhe.

Uudhila owo iimuna mbyoka hayi tuka mombanda noyina omawawa. Opuna uudhila mboka hawu vulu okutekulwa kaantu ngaashi oonguti noshowo omahuwi. Onyama yokadhila ohayi liwa.

Aantu oyendji ohaya kunu iiyimati yawo momagumbo gawo nenge moofalama. Iiyimati mbyoka hayi kunwa oyo nee, omatama, oonyanga, iihakautu, omakunde, omayaapula, omambanana nosho tuu. Iiyimati mbika ngele oya pi ohayi vulu oku liwa. Iiyimati mbika ohayi vulu wo oku landithwa opo omuntu wii monenemo oshimaliwa shoye.

Oondjuhwa Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Opu na ondjuhwa yonkadhi nosho wo ondjuhwa yondume ndjoka haku tiwa ekondombolo. Oondjuhwa odho hadhi vala omayi ngoka haga liwa kaantu. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa wo.

Uuntangu owo uuhi uushona mboka hawu kala momeya unene ohawu ya ngele omvula ya loka omeya ogendji. Uuntangu mbuka owo hawu koko wuka ninge oohi.

Aantu ohaya kunu iiyimati yayooloka momapya gawo nenge moofaalama dhawo. Iiyimati mbyoka hayi kunwa oyo nee ongaashi omatama, omayapula, omamengo, omabanana, oonyanga, iihakautu nosho tuu. Opuna iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa iinayipya. Iiyimati mbika ohayi vulu okulandithwa opo omuntu i imonene mo oshimaliwa she.

Aatalelipo yiilongo olundji oye hole okuya moondundu opo ya ka tale oondundu yo ya vule oku ithanekela ko omathano. Oye hole wo oku ya kEtoshao ya vule ya ka tale iiyamakuti mbyoka yi li moshilongo shetu. Ohaya yi wo komafuta opo ya vule ya ka ithanekele ko.

Aatalelipo yiilongo nenge mboka hayi yi komahala ga yooloka oye hole unene okukala moondundu moka ya hala okutala eshito lyaKalunga, ongele omiti nosho tuu. Ohaya yi wo momahala moka mu na iinamwenyo yomokuti ya yooloka. Ohaya yi nduno noohauto dhawo.

Onduli oyo oshinanwenyo shomiihwwa shomo Namibia shoka hashi adhika metosha. Onduli oshinanwenyo shina othingo onde nosha tseyika nawa molwaashoka oshina omayala omatokele nomaluudhe.